Man aye dul jo ma gin ocung ma gin tye ka yubo net me cito ka mako rec idye nam man.

Man jo aryo ma gin ocung inget ka ka ma kicato iye rec ma ki ingegi tye di lum maboco

Man aye cuk ka ma kicato iye gwanna dok ki i ngete tye duka madwong.

Winyo man tye ka tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma yelo.

Man tye gurup pa dano ma gitye ka tuko tuko ma kilwongo ni rugby igurup ma patpat man tye jo ma gitye ka tuko tuko odilo.